Vafundi vefundo yeana adori-dori, vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga, vanosisa kuenda kuzvikora zvavo zveana ado-dori, kweanenge eifundiswa kubhara mabizo awo nekugarisana zvakati mhoryo.

Vafundi vefundo yekutanga, nevefundo yeanhu adori dori asati atanga fundo yekutanga vanosiso kutengerwa magwada echikora, nehembe dzechikora dzaka hlamburika.

Kuzvikora zvefundo yeana adodori afundi anosiso tengerwawo hembe dzechikora dzinodziya kana kweitondora nemagwada echikora akahlamburika yaambo.

Vafundi vefundo yevana adodori ,asati atanga fundo yekutanga vanosisa kutengerwa hembe dzichikora ,nemagwada echikora kuti vafunde ngeamweni veidakarawo.

Vafundi vefundo yeana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yeantu ekutanga vanokurudzirwa kuendeswa kuzvikora kwavoyo nehembe dzechikora nemagwada.

Zvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvakakomberedzwa kuitira kuti ana echikora asatiza zvikorazvo eienda koita misikazwa kubanze .

Zvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa maningi zviri zvikora zvino ningirika yaamho akuru ezvikorawo anosiso nasirisa zvikora kut zvibaaningirika kwemene.

Vafundi vefundo yekutanga vanosisa kugwinyisira yambo nezvifundo zvawo kutangira vachiri vadodori kuti ramangwani rawo ribazonasirika kwemene.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasirirwe ruzhowa runokomberedza chikora cho kuita kuti ana echikorawo asatiza.

Kuzvikora zvefundo yekutanga, akuru ezvikora naakuru emiganga anokurudzirwa kakurutu kuti anasire zvigaro nematebura kuti ana echikora abharire pakati mhoryo.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwe kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada kuti vabaafunde veidakara veidziirwa ramagwani reinasirwe yaamho.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti itenge mabhuku ekuerenga muzvikoro zvefundo yekutanga kunasira ramangwani reana efundoyo.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuona nekutamba . Vafundisi vanokurudzirwa kuvhara mufananidzo vainyora kumadziro

Vafundi ve fundo yekutanga vano kurudzirwa kakurutu kuti vanasirirwe zvigaro zveku gara ne matebura ekuti vabharire pakati morwo kuti vafunde veyi dakara ra ramangwani rei nasirwa yamho.

Kuzvikora zvefundo yokutanga, nezvofundo yechipiri, vafundi vanosisogwinyisira yaamho, ngezvifundo zvesainzi nemasvomhu, kuti ramangwani ravo rinasirike.

Ndau dzekufundira dzeana adodori vefundo yekutanga dzinofanirwa kunga dzei ningirikawo. Hurumende inofanira kuaka mbatso dzekufundira ndakati kuti mumiganga yeshe.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora kuti vafunde veidakara.

Zvikora zve fundo yekutanga zvino fanira ku akwa zvaka wanda mu miganga yega yega kuti ana echikora asa hamba mi mango mikurutu kuenda ko tsvaka fundo.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuona ngekutamba vanofana kunasirirwa zviro zvakaita semudzuwerere ne mutserendende kuti vatambe veyi dakara.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti varikuzvikora kwawoyo vafundiswe veioneswa mifananidzo inonga yakabharwa yakanamirwa mumadziro.

Zvikora zvefundo yekutanga zvinosisokomberedzwa ngeruzhowa, kuitira kuti ana echikora asatiza eienda koita misiyaizwa kubanzeyo, atiza chikora.

Vafundi vefundo yeana adoodori neefundo yokutanga vanosiso kutengerwawo hembe dzechikora dzeigezwawo hembe dzoo nokupishwa pishwa kweaini kuti vaende vakati hwee kuzvikora yoo.

Vafundisi vekuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti ange vari vantu vane unyanzvi ukurutu varihe vantu vabarine rudo rukurutu veifundisa ana .

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaambho ngezvifundo zvenyara zvakaite sekutsetsa simbi nekunasira motikari.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera. Afundi anokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, nezvikora nezvefundo dzepadera-dera, afundi anokurudzirwa yaamho kuti agwinyisire kwemene ngezvifundo zvenyara zvakaita sekusona hembe.

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera dera zvinobadakadza kwemene kuona vapfeka hembe dzavo dzavanopfeka vapedza chikora vapasa zvino baadakadza yaamho.

Ku zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zve fundo yepa dera dera kune antu anenge eyifunda pazvifundo zvawo vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire vazoitawo ma dhokodheya.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvifundo zvenyara zvakaita sekutsetsa simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yepa dera dera vano kurudzirwa yaamo kuti vambai gwinyisire nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvavo kuti vazopasa bvunzo.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi anokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara zvakaita sekubika bika tuzvikafu ngekugadzira zvinonasirwa .

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera dera vanosiso gwinyisira yaamhoo nezvifundo zvavo zvemakombiyuta, veitsvaka fundo padande mutande.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera ndau dzekufundira dzinosise kunge dzakabaningirika kwemene kuitira kuti kusakonzerwe matenda.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yechitatu vanokurudzirwa kuti makombiyuta kuti vabaye veitsvake fundo padande mitande.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vabaa gwinyisire yaamho ngezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekusona hembe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yamho nezvifundo zvenyara zvakaita sekuruka nekugera misoro.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, nezvikora zvefundo yepadera-dera , vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vabaagwinyisire yaampho, nezvifundo zvavo zvenyara, zvakaita sezvifundo zvekutsetsa simbi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezviora zvezvifundo yepadera dera vafundi ano kurudzirwa kakurutu kuti ambai gwinyisire yambo ngezvifundo zvavo vei tsamwirira kwemene.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vafundi vanosisogwinyisira yaamho ngezvifundo zvavo kunyanya ngezvifundo zvesainzi nemasvomhu.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera. Vanokutidzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaambo ngezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sekutsetsa mapuranga.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho, ngezvifundo zvesaenzi kuti vazoitavo madhogodheya nana mukoti.

Vafundi vefundo yekutanga nevefundo yechipiri vanosiso tengerwa hembe dzechikora dzakahlamburika yaampho nemagwada anodziya kuti vafunde veidakara neamweni.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekuaka mbatso

Vafundi ve fundo yekutanga ve fundo ye chipiri neve fundo yepa dera dera vano kurudzirwa yamho kuti varumbewo neku tamba mitambo kugwinyisa makodo ne mishunha .

Ku zvikora zvefundo yechipiri akuru e zvikora ano kurudzirwa kakurutu kuti anasire waya ino tenderedza chikora cho kuitira kuti ana echikora asa tiza.

Vafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa maningi kuti vabagariswe pashi musi nemusi veyireketerwa nekufundiswa mayererano ngezvehutano wakahlamburika.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavo vabagisire yamo kuzvifundo zvavo kwete kungoyenda kudla zvikafu zvekuchikora zvega.

Vafundi vefundo yechipiri vankurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora zvavo vabagwinyisire yamho nezvifundo zvavo zvenyara zvakaite sekunadzire masimbi.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekunama nekunasira mishina.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vaunganidzwe ngeaafundisi veifundiswa nekureketerwa maererano nezveutano hwekubara neutano humweniwo hweshe.

Hurumende neasharukwa emuganga anokurudzirwa kakurutu kuti vaake zvikora zvakawanda kuitira kuti ana asahamba nemangunukurutu kootsvaga fundo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine mbatso dzinogara mabhuku Kona iyoyo vana vanofanira kuenda konokora fundo ikweyo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwawoyo vabagwinyisire yambo kuvhevhana kuzvikorayo.

Vakuru vezvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vanasire zvigaro zvakati morwo, kuti ana echikora abharire paro pakabaanaka yaambho.

Ku zvikora zve fundo ye chipiri vafundi vano kurudzirwa maningi kuti kana vayenda ku zvikorayo vabai gwinyisire yamho kuba tsamwirira kwemene pa zvifundo zvawozvo.

Vafundi vefundo yekutanganevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vafundiswewo kureketa pamberi peantu vakashinga maningi vasikatwi.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake zvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri kuitira kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yamho pazvifundo zvawo vasiyane nezvekupfimbana Kona iyoyo.

Vafundi ve fundo yekutanga neve fundo ye chipiri vano kurudzirwa yamho kuti vabai gwinyisirewo nge mitambo yakaita se mabhora enyara eshe ne marenje.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vaunganidzwe pavhiki yega-yega veifundiswa ngezvendaramo neupenyu zveshe nezvirwere zvepabonde.

Vafundi vefundo yepadera dera nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakuru kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo zvavanenge veifunda kuzvikora kwona iyoyo.

Akuru ezvekora zvefundo yekutanga nezve fundo yechipiri anokurudzirwa yamo kutianasire zvigaro nematebura kuti ana kuti ana abharire pakati morwo.

Zvikora zveshe zvefundo yekutanga, zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera kunosise kunge kuine mbatso inogara mabhuku ekuyerenga.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho kuzvifundo zvavozvo veibatsamwirira.

Vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepadera-dera. Vanosiso unganidzwa veifundiswa ngezveutano hwakahlamburika nezvechivhevhano vari kuchikora kuti zvakashatireyi.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaa gwinyisira yaamho nezvifundo zvavo kuzvikora kwavo yoo, kunyanya zvifundo zvemasvomu nezvifundo zvesainzi kuti vazoitawo madhokodheya naana mukhoti.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera, vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaa gwisisire yaambo veitsamwirira kwemene.

Afundi efundo yepadera-dera nevefundo yachipiri vanosiso tengerwa makombiyuta kuti vafunde veitsvakawo fundo padandemutande.

Zvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanosiso kuchengetedza ndau dzawo dzekufundira dzakachena yampho.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vaite madhokotera nanamukoti vanokuridzirwa kwemene kuti vambai gwinyisire yambo ngezvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanosisa kugwinyisira yambo ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yedera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yambo nezvifundo zvavo.

Vanamai nanababa anokurudzirwa kakurutu kuti vatengere ana echikora efundo yechipiri nefundo yepadera dera, makombiyuta kuti vatsvakewo fundo pamhepo.

Zvikoro zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepaderazvo vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedze ndau dzavo dzekuatira dzakachena.

Zvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera, zvinosisonge zvakabachena kwemene, shango rakachekwawo.

Vafundi ve fundo yepa dera dera vanenge vei funda kuti vapuwe zvitupa zve fundo yepa dera vano kurudzirwa kakurutu kuti va gwinyisire yamho kuzvi fundo zvawo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanosiswe kugwinyisira maningi ngezvifundo zvavozvo

Kuzvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa yambo kuti achengetedze ndau dzawo dzekuatira nendau dzawo dzekufundira dzakabachena kwemene.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veyifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepaderapo vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesaenzi.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu anenge eipuwa kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanosisa gwinyisira yambo Kuzvifundo zvawo kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisira yaamho kuzvikora kwavoyo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwawo maningi kuti arikuzvikora kwavoyo ngavatsvakewo kereke yekuenda konamata kunasira ramangwani ravo.

Vafundi vefundo yepadera dera Vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanobakurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yambo ngezvifundo zvavo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvepadrea vanokurudzirwa kakurutu kuti ngavachengetedze ndau dzaano vata dzakachena.

Vafundi ve fundo yepa dera vanenge veyi funda kuti vapuwe zvitupa zve fundo yepa dera vano kurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire kwemene nekubai tsamwirira pa zvifundo zvavo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepaderapo vanokurudzirwa maningi kuti zvabaa agwinyisire yeyamho nezvifundo zvavo zvo.

Ndau dzeku fundira dze fundo yepa dera dera dzino sise kunge dzibairi ndau dzine utsanana hukurutu kuitira kuti pasazo konzerwa matenda akaita se denda re korera.

Ku zvikora zve fundo yepa dera dera afundi ano kurudzirwa kakurutu kuti vachengetedze ndau dzawo dzeku watira dzakabai hlamburika yamho.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisirewohe ngezvifundo zvemitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora eshe enyara nemirenje.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanosiso gwinyisira yaamho nekuba tsamwirira kuzvifundo zvawozvo.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge veyifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera po vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vachengetedze ndau dzekufundira dzo dzakabachena.

Taiti ijee damba igwinyiso mazuwanyashi kuzvikora zvevantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera dera zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvivhiti vhiti nemakombiyuta zvekuti vantu vafunde zvakanaka.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti kuzvikora kwavoyo vachengetedze ndau dzakabachena yaamho pasina marara shango rakachekwa zvabahlamburika.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu vanenge veifunda kuti apuhwe zve fundo yepadera afundi anokurudzirwa kakurutu kuti agwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo kuzvikurayo

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge vachifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo kunasira ramangwani.